Kitaabota, matseetiiwwanii fi gaazexawwan garaa garaa bakkeewwan garaa garaatti kan argamanii dha. Akkasumas magaaloota keessatti kan argamaniif binnee beekumsaaf kan itti fayyadamnuu dha.

Hojii jechuun waantota namoonni itti irratti hirmaatanii jireenyasaanii geggeeffatanidhaa. Hojiin gosoota baay'eetu jiraa. Hojii madda galiidhaaf oolan akkasuams hojii madaalawan adda addaa irratti safaraman jiraachuu malu.

Siyaasi karaa garaa garaa ibsamuu ni danda'a. Haa ta'u malee, biyya tokko keessatti gahee guddaa ni qabaata jechuudha. Kana jechuun biyyi tokko haalli siyaasa isheetii mijataa yookaan tasgabbaa'aa yoo ta'e, guddina isheetiifillee gahee guddaa ni qaba.

Maashinooti gosoota garaagaraatu jiruu. Isaanis akkasuma faayidaa garaagaraa ni qabu. Isaanisii dhala namaatiin warshaa keessatti yookaaan karaa garaagaraa kan oomishaman yoo ta'u, akkasuma illee wanta humnaan hojjetamu tokko karaa salphaan hojjechuuf kan nu fayyadanii dha.

Faaya jechuun bareedina yookaan hawwatamummaa wanta tokkoo jechuudha. Kana jechuun wanta ija namaatti tolu yoo ta'u innis gaafa ilaalan kan nama hawwatu jechuudha. Jechuun wantoota kaanirraa kan ofitti nama harkisuu jechuudha.

Seera Kabachiisaa jechuun namoota yeroo seerri tokkoo cabu yookaan namoota biraan seerri sun irra daddarbamu namoota nama seera sana cabse gara qaama dhimmi isaa ilaallatu yookaan mana murtiitti geessanii akka itti gaafatamummaa sana fudhatu godhaniidha.

Oduu jechuun taatee ta'e tokko adeemsan ittiin namoota hin dhag'in jiran ittiin ga'anii dha. Fakkeenyaaf yeroo Donald Trump aangoon qabate akka inni qabate karaa namni ittiin dhaga'e oduu jechuu dha.

Amantaa jechuun gosa karaa garagaraa ibsamu ni danda'aa. Innis ilaalcha namni tokko wanta tokkoof qabu jechuudha. Innis namaa namatti garaagarummaa ni qabaata jechuudha. Kunis ilaalcharratti waan hunda'uuf namaa namatti garagara jechuudha.

Rifeensi wanta qaama namaa irratti argamu yammuu ta'u; innis mataa namaarratti kan argamu; akkasumas naannoo qaamaa saalaa irratti kan argamuu fi akkasumas bineensonni garaa garaa kan qabanii fi faayidaa addaa addaa qaba.

Hawwaasa jechuun namoota jechuudha yookiin immoo ummata walitti qabamee bakka tokko keessa waliin jiraatu jechuu dha. Maatii jechuun immoo abbaa manaa, haadha manaa fi ijoollee dabalatee mana tokko keessa kan waliin jiraatanii dha.

Meeshaalee manaa fi waajiraalee gaafa jennuu; meeshaaleen manaa mana keessatti kan itti gargaaramnuu yoo ta'u; waajjiraaleen immoo kan waajjira keessatti kan itti fayyadamamuudha. Garaagarummaan isaanii bakka irratti hunda'aa.

Meeshaalee manaafi waajiraalee jechuun meeshaalee tajaajila adda addaa waajiraalee fi mana dhuunfaa akkasumasii manoota hojii tokko tokkotti tajaajilanidha. Meeshaalee adda addaa waajiraalee manoota keessatti ni argamuu kan akka meeshaalee barreeffamaa meehaalee teessumaa akkasumas mana keessatti meehaalee nyaataa ni argamu.

Bu'uuraalee misoomaa kanneen jedhamani wantoota baay'eetu jiru. Isaanis kanneen akka daandii, ibsaa, kanneen akka bishaanii fi wantoota kana fakkaatanidha. Isaanis dhala namaaf kan fayyadanidha jechuudha.

Siyaasni haala bulchiinsa biyya tokkoo kan ibsu yoo ta’u, innis biyyi tokko tasgabbooftee akka jiraattu gochuuf gahee ni qaba jechuudha. Kunis guddina biyya tokkoof gahee guddaa ni qabaata. Yoo siyaasa tasgabbaa'aa qabaatte biyyi tokko haala salphaan ni guddatti.

Mana jechuun ijaarsawwan garaagaraa yoo tahu waantota garaagaraa irraa ijaaramuu ni danda'a. Dhagaarraa Kan ijaaramu jira, mukarraa kanneen ijaaraman ni jira. Mana jireenya jechuun immoo gosa manaa tahee kanneen dhalli namaa keessa jiraatudha.

Alaabaa jechuunii ibsituu eenyummaa biyya tokkoo yoo ta'u, innis halluu garaa garaa kan ofirraa qabu yoo ta'u biyya tokko kan bakka bu'udhaa jechuudha . Asxaan immoo wanta xiqqaa ta'ee alaabaa irratti argamudhaa jechuudha.

Meeshaalee manaa kanneen jedhamani meeshaalee namoonni yeroo baay'ee mana keessatti itti fayyadamu yoo ta'u, waajjiraalee immoo kan waajjirri tokko keessatti yeroo baay'ee namoonni itti fayyadamanidha jechuudha.

Geejiba jechuun adeemsa waanti tokko bakka tokkootii ka'ee gara bakka biraatti ittiin sochii waanti tokko bakka tokkootii bakka biraatti taasisu yoo ta'u, innis konkolaataan immoo kan sochiin sun ittiin taasifamuu jechuudha.

Barumsii adeemsa wanta duraan hin beekne tokko karaa ittiin baratanidha innis yookaan naannoorraa baratamuu danda'a yookaan mana barumsaatti baratamuu kan danda'u jechuudha.

Biqiltoonni wantota lubbu qabeeyyii keessaa warra tokko yoo ta'ani bakka tokkoo bakka biraatti socho'uu kan hin dandeenye garuu gosa garaa garaatu jiruu jechuudha. Isaanis kanneeen akka kan sooratamuu fi kan hin sooratamne. Fakkenyaaf mangoo yoo fudhannee ni sooratamaa, Paappayyaa, burtukaanii fi wantoota kana fakkaatan.

Beeksisni adeemsa oduu yookaan wanta tokko nama biraaf hubannaa kennuu yookiin hubachiisuu yemmuu ta'u, kunis karaa gara garaa darbuu nidanda'a. Fakkeenyaaf tiivii yookaan gaazexaa yookaan raadiyoodhaan illee darbuu nidanda'a.

Ogummaa jechuun dandeetti dhalli namaa wanta tokko irratti qabu jechuudha. Uumamaan kan argate ta'uu danda'aa; barnootaan kan argate ta'uu danda'a. Aadaan ammoo wanta hawaasa keessatti baratamaa ta'e tokko jechuudha walumaagalatti.

Namni tokko beekumsa horachuu yookaan argachuu yoo barbaade, kitaabota, matseetii fi gaazeexaawwan garaagaraa bakkeewwan garaagaraatti argaman yoo dubbise, beekumsasaa akkasuma illee dandeettiisaa gabbifachuu ni danda'a jechuu dha.

Kophee jechuuni miillatti kan kaa'atamu yoo ta'u innis miilla namaa kan fayyadudhaa jechuudha. Wantota balaa garaa garaarraa kan eegu yoo ta'u akkasumallee uumamasaarratti hundaa'ee garaa garummaa ni qabaata jechuudha. gogaarraa kan hojjetamu ni jiraa akkasumallee kanneen biraarraa kan hojjetamu ni jira.

Rifeensa jechuun wanta xixiqqaa yeroo baay'ee halluu gurraacha kan qabu yoo ta'u dhala namaafii bineensota garaa garaagaraa irratti ni argamaa. Fakkeenyaaf rifeensi namaa mataa irratti kan argamu yoo ta'u innillee faayidaa garaa garaa ni qaba.

Giddugala bashannanaa kanneen jedhamani bakka namni yeroo boqonnaa isaatii itti bashannanudha jechuudha. Innis bakkeewwan garagaraatti ni argama. Akka bakka tuurizimiitti illee ta'uu danda'a; magaalota garaagaraatti illee argamuu nidanda'a.